niriba n-yiri bɛ ya ka bɛ pe fooli n-zaya paɣaba mini dabba ka do' so gbaya n-lɔri o namda ka paɣ' shɛba mi zaya ka zaŋ nye' pɔbirisi pɔbi bɛ nyehi bihi be ni maa ni ka gbubi gaɣili ka paɣ' so nyaɣi baaji ka o mini o bia za tooni ka do' so ʒeya ka wuhiri ba soli.

Niriba n tam mii zuɣu ka shɛba bɛ zuɣusaa ka shɛba bɛ tiŋa ka loori piɛlli za bi tooni ka bi shɛba gɔhi gɔhi waya nima maa mori bɛ tiŋa ka yili bɛ loori maa tiŋa.

Zabili n-niŋ ka gbaŋ' piɛla ŋmɛri taba bɛ zaa nyɛla dabba ka prinsi nima bɔri ni bɛ gooi ba ka bɛ shɛba pili zupiliti ka shɛba mi bɛ pili yili waɣila waɣila kuli bela bɛ nyaaga ka tihi gba be bɛ nyaaga ka shɛba gbubi fulaaya nima.

Niribi n laɣim lɔto ŋmaabu shee n mŋaari lɔto ka do' ʒaya ka dihiri ni ɔ yihi liɣiri. ka pirinsi nim ayi gba pili zipiligu gba ʒɛya nibɛ gba mŋaa lɔto ka doso kpa ninkpara ka mali pen n tiri pirinsi nim maa yiŋga shi tɔɣu be bɛ nyaaŋa.